Abaana bava maadhi betiise obudhomolo ku mutwe. Abana, abana bali tambuza bigere nga betiise ebidhomolo ku mutwe. Omulala ali siringisa ebidhomolo ku gaali. Abisibye enhuma gha gaali.

Engira bagikola ghagati wa lusozi, wa kasozi na keikiriro. Agh'akeikiriro ghaligho emiti ne nhumba. Kumbali ku lugudho kuliku obutebe n'ambulela.

Embuzi eri kumuguwa. Bagisibye munsiko eri kulya eisubi erili mulangi eya kiragala. Embuzi erimu langi endirugavu mwabamu langi enderu. Embuzi eriku omuguwa

Omukazi abeese omwana ku mugongo. Omukazi yaasiba ekitambaala ku mutwe. Omwana gwabeese ku mugongo alambaile. Omukazi alingiliire ghansi. Betoloirwa ebikoola bya kiragala, einhuma ghaibwe nh'emberi ghiabwe.

Omusaadha... alikuvuga piki ataireku helemeti ya kyenvu abuse abawagizi ba Uganda Cranes. Bali kufuuwa efirimbi webajja webawagga. Bambaire obubwika omussana ku mutwe

Ensudhe eri ghagati mu miti egemye ku munhwa. Etweire obugalo bubiri yata ku munhwa yasigala nga eyasamirire nga tebwise ku munwa. Emiti gyiliku amakola ga kiragala.

Omukazi abeese omwana ku mugongo . Omukazi ali kuseka ayambaile ebinhere munkoto. Ebinhere bilimu colour eya kyenvu, emyuufu, endhirugavu

Emiti dhili mu colour ya kiragala. Dhetoloirwa amaadhi n'ensozi. Munsozi omwo mulimu n'amayumba. Amayumba galiku amabaati ga kisitaka.

Endhuki dhiri kufuluma mu kiyumba kya dho, endhuki eyindhi eri kwendha kwingira eyindhi eri kwendha kufuluma. Ekiyumba ekyendhuki kili mu langi eya kisitaka.

Omugaile bagutaile ghangulu ku kiti, ba lukamu eki blouse nga kili mu colour ya kisiitaka, mwabaamu colour endhirugavu. Ku lubaagho kuliku colour endhirugavu n'enkoofira eli mu colour ya kisiitaka. N'omugaile guli mu colour ya kisiitaka.

Ekisolo kili ghagati, ensudhe eli ghagati mu miti mu kibira. Era nga etyaime ghagati mu kibira. Emiti egyikyetoloire gyirimu laangi eya kiragala.

Omusaadha agemye ekiibo. Omusaadha ayemeleire mu mutyere. Omutyere guli mu laangi eya kiragala. Kumbali kw'omutyere kuliku obusubi mu laangi eya kiragala.